Milangi misato ya masanga batie na mesa, ezali na langi ya pondu, ezipeli na yango langi ya mosaka, pe na kati ezali na bilili ya ngando.

Oyo ezali kwanga batie yango na sani ya mbele ba kati kati yango mike mike, ezali sani eza na sani na kati ya sani ya mbele. Sani yango ya mbele pembeni kuna eza na langi ya pondu, na ya motane.

Mobali atelemi na kati ya magazini oyo ba tekaka ba mbuma, asimbi na maboko na ye mbuma ya tomate mibale. Mobali yango alati salopeti ya pembe, pe aza koseka.

Oyo ezali logo, logo ya vermel story ezali na langi ya pembe, langi ya moyindo, langi ya motane na langi ya mbwe.

Ba soda ba telemi balati elamba na bango ya kisoda, bazali mitano basimbi bendele na maboko. Bendele yango ezali na langi ya motane, ya pondu, na ya mosaka.

Tomoni awa mbuma ebele mpenza, mbuma yango ba bengaka yango nkombo ya safu. Ezali na langi ya bozenga, na ya motane moke.

Ndako ya kitoko mpenza na moni awa ndako yango ezali na langi kolo ezali na langi ya motane, na se ezali na langi ya pembe, pe na langi ya mosaka. Pe ezali na ba fololo ya kitoko, na esika ba bengaka jardin na lopoto.

Na moni mutuka ezali na balabala ezo tambola na sima na yango, ezali na ba ndaku, ba singa ya moto eleki likolo . Na sima na yango na moni ezali na ndako na ba nzete ya langi ya mayi ya pondu .

Sakosi esalemi ya kitoko mpenza ezali ya malamu, esalemi na poso pe ezali na mbuma mibale ya pembe pembeni. Poso yango ezali na langi ya moyindo, na langi ya chokolat.

Sapato ya bana. Sapato ya bana basi ezali na langi ya motane, pe na ba langi mosusu ya chocolat.

Mama amemi mwana mokongo, mwana alati elamba ya pembe likolo. Mama yango azo tala pembeni, alati pe maputa na libaya ezali na langi ya bozinga.

Elenge mwasi ya kitoko mpenza azo tala na tshombo na ye sikoyo azo kamwa toyebi te elili nini yango azo tala na tshombo na ye. Azali na suki ya malamu, suki ya mingi oyo ba bengaka na lopoto ya naturelle.

Bendele, bendele oyo namoni awa ezali bendele ezali na langi ya mosaka, ezali pe na langi ya mwindo, mpe na langi ya bozinga.

Biloko ya kolia balambi yango batié na sani. E ni nizali mbisi ya kokauka nakanisi ezali ngolo batie yango pe na pilipili na pembeni ezali na oyo kibakuli babengi ezali kibakuli ya plastice pe eza na lutu ya pembé.

Awa naza komona bendele ezali na langi ya pembe, na langi ya bozinga, na pembeni naza komona minzoto ezali na langi ya mosaka.

Elenge mwasi ya kitoko mpenza aza na suki ya milayi, elenge mwasi yango azali ya pembe. Alati pantalon ya lingondo, na mokaba na ye ya motane, na t-shirt ya pembe, ekomami na langi ya mayi ya pondu, na ya mwindu.

Ba zuzi, ba zuzi bafandi esika ba sambisaka bato. Na esika ya mosala na bango pe balati elamba na bango ya ba zuzi.

Naza komona ezali nzete ya moke oyo ebotaka pili pili, yango na moni awa. Pili pili yango ezali na langi ya mosaka, ezali na langi ya motane, pe na langi ya mayi ya pondu.

Sapato, sapato ya mibali. Lokolo mibale, ya lokolo ya mobali pe na lokolo ya mwasi. Ezali na langi ya moyindo, na kati ezali na langi ya lilala.

Motuka, motuka yango etelemi. Motuka yango ba bengaka yango jeep toyota etelemi, pembeni kuna na moni elenge moko ya mwasi pe atelemi alati elamba ya pembe likolo na se alati langi ya mbwe.

Bilenge mibali babeti ndembo ya makolo ba zali na esika ba sakanaka bale, ba lati elamba na bango ya masano ezali na langi ya pondu pe ya pembe, ba simbi ndembo na maboko , ndembo yango ezali na langi ya moyindo pe ya pembe .

Oyo ezali lokolo ya sapato lokolo ya sapato yango ezali lokola ya etoko, ezali na langi ya pembe pe na langi ya mbwe.

Na moni awa eza na nzete bi bende oyo ya kanga moyibi ezali oyo ebatelaka ba lopango ya bato, epi na nzete wana eza na ndeke etelemi na nzete wana na langi ya mwindo, na pembe na libumu.

Kisi oyo ba melaka soki ozali malade ezali oyo ba bengaka na lopoto comprime, pe ezali na kati ya ebombeli na yango.

Biki awa na moni etelemi ezali ebombeli ya ba biki, na biki yango batie awa etalisi ezali na langi ya mwindo, langi ya motane, langi ya pondu, na langi ya bonzenga.

Oyo eza logo eza na ekomami Volvo. Na langi ya pembe, eza na pe na langi ya mbwe, pe na langi ya longondo.

Élenge mobali oyo afandi, liboso na ye, ezali na molangi ya mayi, ezali na molangi ya masanga ya sukali , oyo ba bengi fanta, na masanga oyo ba bengi mützingi na fufu na pondu na kinono.

Na moni masanga ya sukali ezali na ebombeli na yango, masanga yango ezali na, ekomami na langi ya pembe, na langi ya motane, na mosusu pembeni ezali na langi ya motane, na langi ya bozenga .

Awa naza komona bana na molakisi na bango ya mwasi baza ko koma bazali likolo na etoko, baza ko koma na ba papier na crayon baza ko koma.

Awa nazo mona pondu, pondu yango bazo tuta ezali na kati ya liboka. Liboka eza ko monana malamu te, kasi bazo tuta na motu te pondu ezali na langi ya pondu.

Awa ezali zamba, zamba ya monene mpenza zamba yango ezali na matiti. Matiti yango ezali na langi ya pondu, zamba ya monene mpenza matiti ezali na langi ya pondu.

Biloko ya kolia awa ezali saka madesu ezali pondu ba lambi na madesu, na kati eza na sani ya mbele ya pembe na lutu ya pembe.

Awa namoni lipungupungu étélemi likolo ya nzéte ,na pembéni kuna namoni nzéte, eza na matiti ya mayi ya pondu, lipungupungu pe aza na langi ya mwindo na langi ya lingondo.

Bilenge basi miney bazo lakisa midele ya suki oyo ba kangaka na meche, nde azo lakisi awa motu na ye alakisi epai ya liboso na epai ya nsima.

Awa ezali bendele, bendele yango ezali na langi ya pondu, ezali na langi ya mosaka, ezali pe na langi ya pembe.

Oyo a zali mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville , kombo na ye Sassou ngweso, Azo seka a lati cravatte ya longendo, na simisi ya pembe, na kazaka na ye ya longendo .

Bana basi ya moke batélemi batié loboko na loketo, mosusu oyo moke alati élamba ya langi ya bozenga na ya pembé moke akangi pe suki ya kitoko batié ye fololo ya pembé na motu na ye.

Motuka etelemi na arret esika ememaka bato, motuka yango ba bengi yango na lopoto bus mini bus ya moke. Ezali na langi ya mayi ya pondu, likolo ezali na langi ya pembe, motu oyo afutisaka bus azali ko benga batu.

Oyo ezali bala bala kasi bala bala yango mvula, mvula enokaki mingi bala bala ebebi. Ezali bala bala ya mabele pembeni kuna na moni ezali mwa zamba, zamba yango matiti ezali na langi ya pondu.